Ekelɔƒe aɖe, kelɔŋu eve le teƒea, eke le wo me ke eŋu yike lɔa eke le anyigbaaa lɔ eke le ƒoƒom ɖe aŋua ɖe ƒe dzi eye semetikpewo le teƒea, eŋu bubuwo le teƒea,

Tsi aɖewo xa ɖe anyigba eye amewo le yiyim le gbɔgbɔm le teƒea. Gbeɖuɖɔwo le tsia me eye ŋu dzɛ̃ aŋe hã le teƒea.

Nyɔnu etɔ̃ aɖewo bɔbɔnɔ eŋe gba aɖe ŋu etsi le eme, wole kɔpuwo klɔm le eme, wo katã wodo awu vovovowo hebla ta eye kɔpu yiwo woklɔa le agbawo me le wo gbɔ.

Ɖetugbivi eve aɖe yiwo ta kenteɔwo le atsyɔ̃ɖoɖo blibo me le ʋe ɖum. Wodo dzonuwo ɖe kɔme, alɔnu, abɔ kple afɔ. Eye wokɔ nanewo hã kɔbla ta. Wo ame evea katã wu abɔ ɖe dzi hekɔ woƒe afɔ ɖekaɖeka ɖe dzi. Amewo le woƒe megbe le wokpɔm.

Wo tɔ ŋu dz0a aɖe ɖe mɔto. Taxi ŋu ɖeka va yina. Wotɔ taxi bubu hã ɖe mɔ ƒe akpa ɖeka. Eŋu gã ʋi aɖe hã le eƒe megbe. Amewo va le yiyim, dziƒoxɔ aɖe le dzedzem. Fiasewo hã le teƒea kple xɔ bubu aɖewo.

Woɖo kplɔ kple zikpuiwo ɖe xɔme. Nuɖukplɔ yi ke ŋu zikpui eve aɖewo le hã le xa me. Zikpui bɔbɔ yi me nɔa hã li. Suduiviwo le eme eye kplɔ yi ke nɔa xɔ me titina hã li zikpuiwo le eŋu. Kaɖiwo hã le xɔa me.

Ɖekakpui aɖewo le mɔɖaŋunusrɔ̃ƒe le mɔɖaŋu ŋuti nu srɔ̃m. Wo dometɔ eve le tsitre nu le mɔ aɖe ŋu le dɔ wɔm le eŋu. Ɖeka ɖɔ gaŋkui ɖe ŋgoŋu. Ɖeka le tsitre nu le adzɔge, eve hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui vovovowo dzi le adzɔge ɖaa.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe ati aɖe yike ɖia ŋu. Wokɔ ka sa ɖe ati ƒe akpa eveawo. Wo dometɔ etɔ le atiawo ɖe asi, ke mamlɛwo ƒo xlã le ekpɔm. Ŋu ʋi aɖe ha tɔ ɖe teƒea.

Ɖekakpui eve aɖewo le dɔ wɔm le mɔdɔwɔƒe aɖe yi yɔ fũuu kple gakpowo. Ɖeka bɔbɔ ɖe gakpo aɖe gbɔ le kpɔm ke ɖeka hã le tsitre nu le ɖe kpɔm. Wo katã wodo dɔwɔwuwo eye woɖɔ dɔwɔkuku ʋiwo hã

Atsikplɔ sue aɖe le xɔa ɖe me. Zikpui bɔbɔe aɖe hã le egbɔ. Kabɔdi sue aɖe hã le xɔa me eye flawesi aɖewo hã le flawapɔtuwo me le ekplɔ dzi.

Ame aɖewo le dekɔnu ƒuƒo ƒe aɖe. Wo dometɔ aɖewo bɔbɔ nɔ anyi. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo sɛ̃a wo bɔbɔ nɔ anyi. Ke ŋutsua ɖewo yi ke gba avɔ ʋi ɖe abɔ eye ɖeka le ŋgɔgbe ta avɔ ɖe akɔta zɔ gbɔna ɖe tɔa me. Ŋutsu eve bubu yi wo hã ta avɔ ɖe akɔta do dzonu hɔã tɔ ɖe etoa me.

Ame aɖewo ƒo ƒu ɖe be xɔ nogo aɖe ƒe ŋkume, ŋutsuwo le wo me eye nyɔnuwo hã le wo me, ke nyɔnu aɖe tɔ ɖe wo ŋkume le bexɔa ƒe mɔnu tututu.

Mɔzɔla geɖe aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe gbadza aɖe. wo dometɔ geɖewo ɖɔe kuku, ɖeviwo le wodome. Wodo awu amadede vovovowo. Ɖewo le woƒe agbatewo hem le anyigba.

Xɔtula ɖewo le xɔtuƒe aɖe. Wonye ŋutsu enewo. Ɖeka tɔ ɖe woƒe ŋgɔgbe. Wo katã woɖɔ dɔwɔkukuwo. Eŋu aɖe hã le dɔwɔƒea ke wo dometɔ etɔ̃ mamleawo tɔ ɖe megbe.

Amekukutsɔla aɖewo le fli me dze klo tsɔ woƒe asi ƒlome ɖo anyigba, tsɔ amekukuɖaka ɖe woƒe tawo dzi eye ŋuƒolawo le wo gbɔ le ŋu ƒom.

Amewo le nugeɖewo dzram. Xɔ lɔbɔɔ aɖewo le teƒea. Ŋuwo va le yiyim. Amewo hã va le yiyim le gbɔgbɔm. Ambrela geɖewo le dzedzem le teƒea.

Ɖevi woame ene aɖewo bɔbɔ ɖe tɔsisi aɖe me le tsi kum, ɖeka le ga bokuti zam, ke mamlɛawo tɔ nye aŋe bokitiwo. Wo katã wodo awu ke ɖeka ɖɔ kuku.

Kaɖiŋutidɔwɔlawo le dɔ wɔm le tɔsisi aɖe to. Wo domete eve lé ka aɖe ɖe asi le dɔ wɔm le eŋu ke ɖeka bɔɔbɔ ɖe nu bubu aɖe gbɔ le eŋuti dɔ wɔm.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe sɔgbe aɖe dzi. Ame ɖeka tɔ ɖe ŋgɔgbe ke eƒe abɔ eveawo do ɖe dzi. Yevunyɔnua ɖe le ŋgɔgbe le bɔlu ɖe eƒe afɔnu.

Woda nuɖuɖu vovovowo ɖe ekplɔ dzi le nuɖuɖu dzra ƒe. Ɖetugbui eve yi wo ke le nu dzra maa do awu ʋi, tɔ ɖe ekplɔ ɖeka ŋu. ke nyɔnua aɖe le ŋgɔ gbe lé nuɖuɖu ɖe asi le gba ʋia aɖe me. Ke ele nu kom.

Amewo tɔ ɖe yamŋudzeƒe ƒe akpa yi ke woléa ŋku ɖe amewo ƒe akpetewo ŋu le. Wole fli vovovowo me le teƒea eye wodo awu amadede vovovowo.

Amewo le aƒuto. Eɖewo le tɔ me le tsi ƒum. Eɖewo ɖo nu ɖe aƒukeawo me hemlɔ anyi ɖe wo dzi. Ŋutsu aɖe hã bɔbɔ nɔ ekpe aɖe dzi le adzɔge le wokpɔm

Ame etɔ̃ aɖewo le aƒu to. Ɖeka nye nyɔnu ke ele akpa gã lɔbɔ aɖe ɖe asi. Ɖevi ŋutsuvi aɖe le eƒe megbe le dzime kpo do atakpui. Eye bubu aɖe hã le eƒe megbe doa awu dzi ɖe dzime do atakpui blu. Kusi aɖewo hã le teƒea.

Sewɔƒegãmeyilawo le sewɔƒea gã me. Wo dometɔ geɖewo le tsitre nu. Eɖewo hã zɔ va yina. Eɖewo le awu yibɔ me. eɖewo le awu ʋiwo me eye eɖewo hã do awu amadede bubuwo.

Dɔnɔdzikpɔla etɔ aɖewo le kɔdzi wodometɔ ɖeka lé vidzi aɖe ɖe asi kɔe kɔ le anyi mlɔm ke wodometɔ eve tɔɖe adzɔge le wokpɔm le dɔwɔyɔƒea nuwo le kplɔ dzi le dɔyɔƒea

Ameha aɖewo tsi tre ɖe dedienɔnɔdɔwɔlawo ƒe ŋu aɖe tame. Wo dometɔ etɔ̃ lé flagawo ɖe asi doe ɖe dzi. Ɖeka bɔbɔ nɔ anyi ɖe ŋua tame. Eye ɖeka hã le anyime lɔƒo.

Wotu exɔ tsutsɔe aɖe ɖe teƒe aɖe. Exɔ bubuwo aɖewo le dzedzem le egɔ me. Alilia hã wɔ ʋɛ kple blu le dzedzem le ya me ɖaa.

Ame etɔ̃ aɖewo le xɔ gã aɖe me. Nuwo kaka ɖe xɔa me. Atatamɔɖaŋu ɖeka ɖe hã le kplɔ̃ aɖe dzi. Nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka woke nyadzɔdzɔgbalẽ le eme kpɔm. Ŋutsu ɖeka hã le wo megbe trɔ megbe de wo.

Ŋutsu lolo aɖe do awu ʋi do kuku yibɔ, bɔbɔnɔ sɔ dzi eye wòfɔ ganugoe aɖewo kpla ɖe esɔa ƒe megbe, atitsoga ʋi aɖe hã le dzedzem ɖaa.

Ɖevi ɖewo ƒoƒu ɖe xɔa aɖe me. Wo dometɔ aɖewo bɔbɔ nɔ kplɔ nu. Yevu nyɔnu aɖe yi do awu ʋi ɖe dzime yi wo siwo ŋlɔ UNISEF ɖe edzi bɔbɔ nɔ ɖeka ƒe aza dzi lè ɖe asi. Ke ame yibɔ nyɔnua ɖe yi ke hã do awu ʋi bɔbɔ nɔ ɖeka ƒe axa dzi. Wò katã wò ɖo nuko mo. Ɖeka yi bɔbɔ nɔ ŋgɔ gbea trɔ nɔ yevua kpɔm.

Yevu aɖewo kple ame yibɔ aɖewo le ablɔ lɔm. Wolé flaga aɖewo ɖe asi. Wo dometɔ aɖewo nye ŋnutsuwo eye nyɔnuwo hã le wo me. Ŋutsuawo do awu ʋi eye woɖɔ kuku eye nyɔnuwoa, awua ƒe amadede dzɛ̃ le eme.

Wotsɔ nuwo ɖo asi, atikutsetse vovovo aeɖwo tɔgbi abe aɖiba, aŋuti, atɔtɔ kple bubuawoe le asiame. Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ zikpui dzi, ta avɔ do awu ɖe dzime bla duku, do dzonu ʋi aɖe ɖe kɔme kple alɔnu bɔbɔnɔ anyi le nu kpɔm.

Nyɔnu aɖe do awu piŋki ɖɔ kuku piŋki hɛ tsihɛ ɖo nukomo tsɔ nuwo ɖe agba gbadze he dzi dro ɖe ta. Nenema ke wotsɔ ɖewo hã ɖe aŋenugba aɖe me ɖe asi. Elé nanewo tɔgbi abe; afɔkpaŋututunuwo, afɔkpadzraɖonuwo kple bubuawo dzram.

Aƒenɔ aɖe bɔbɔ nɔ anyi le kɔdzi. Eɖɔ motsɔnu. Dɔnɔdzikpɔla hã ɖɔ motsɔnu ɖɔ aŋɛ kuku eye wòle abui dom na nyɔnua. Ame bubuwo hã tɔ ɖe wo ha

Etɔ aɖe. tɔdziŋu gbogbowo le etɔa dzi. He exɔ aɖewo le etɔa ƒe axadziaxadziwo. Ati kɔkɔ hawo le etɔa ƒe axadzi wo.

Amewo bɔbɔnɔ zi dzi le xɔ gã aɖe me. Wo dometɔ geɖewo le woƒe kaƒomɔwo dzi miam. Eɖewo hã bɔbɔnɔ anyi ko. Eɖewo bɔbɔnɔ kplɔ ŋu. ame aɖewo ɖɔe motsɔnu. Ativi aɖe hã le flowɔ pɔt me le xɔa me.

Ame aɖewo le kɔdzi wo dometɔ geɖewo mlɔ abati me, eɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe abatiawo dzi ke ame aɖewo le tsitre nu le xɔame le wo kpɔm, woda tsi ɖe wo dometɔ aɖewo dzi.

Ame ɖewo ɖo asi ɖe asme, wole nane tɔgbui abe kuku dzram, awuwo hã le eme, ame ɖewo hã ge ɖe asia me, kpla woƒe akpete wo, wo dometɔ aɖewo ɖɔ kuku eye wole asi ɖim.

Yevu aɖewo ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe, yevuŋutsu aɖe tɔ ɖe woƒe ŋgɔgbe le asi nam nyɔnu ɖeka le wo dome, wo katãa wodidi asi do ɖe ŋutsua gbɔ, eneti aɖewo kple ati aɖewo hã le dzedzem woƒe axa dzi.

Ame aɖewo tɔ ɖe aƒe aɖe me ŋutsuwo le wo me eye nyɔnuwo hã le wo me, ŋutsua eve de ta to eye ame mamleawo tɔ le nu kpɔm eŋu yibɔ aɖe hã le aƒea me.

Wotu agbadɔ aɖe ɖe gbedada aɖe ƒo, wosia avɔwo hã ɖe ka dzi, glikpo aɖewo le dzedzem le gbedada la ƒo.

Nyɔnu aɖe kple via nuyɔnuvi eve siwo wɔ ɖa ɖe ta ŋutu bɔbɔnɔ gasɔ dzi. Nyɔnua kɔ kusi ɖe ta. Wobla nake ɖe gasɔa ƒe megbe. Ɖevia ɖeka bɔbɔ nɔ megbe le nɔa ƒe megbe le nɔa ƒe alime ɖe asi. Ɖeka hã tsi atsitre ɖe gasɔa dzi le ŋgɔgbe.

Ame aɖewo le dekɔnuwuwo me. Ŋutsuawo dometɔ aɖewo gbã avɔ ɖe abɔta eye ɖewo sa avɔ ɖe ali. Ɖewo le gakokoe ƒom eye woɖɔ koklofu kukuwo hã.

Amewo ƒoƒu ɖe kuteƒe. Wo dometɔ wo le awu yibɔwo me. Amekukuɖaka le woƒe ŋgɔ. Seƒoƒo tsihɛ la amekukuɖaka dzi. Fada tɔ ɖe amekukuɖaka ŋkume do abɔ ɖe dzi.

Ɖevi ŋutsuvi aɖe yi wotro ɖa ɖe ta na kɔ ŋu kpla le ƒoƒom. Ɖeviwo bubuwo tɔ ɖe eƒe megbe, nyɔnu aɖe yi do avɔwu hã tɔ ɖe ɖevi yi le ŋua ƒom ƒe megbe.

Ŋutsua ɖe bɔbɔ ɖe anyigba le dɔ ɖe wɔm eye ɖeviwo le egbɔ nɔ ekpɔm. Ɖeviawo dometɔ aɖewo bɔbɔ nɔ anyigba, ɖeka dze klo eye ɖewo le tsitrenu. Wo ɖkatã wodo awu gake ɖeviawo dometɔ ɖeka le dzimekpo.

Ɖevi aɖe yiwo ken ye ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo do dekɔnu wuwo, bla ta, do nu ɖe afɔ hele fli nogowo me le dekɔnu ʋe ɖum.

Ɖevi aɖewo ƒo ƒu ɖe paki aɖe dzi le lãmesẽ fefe wɔm. Nyɔnu aɖe tɔ ɖe wo ŋgɔ le asi fiam wo dometɔ ɖeka ke nyɔnua le nu kom. Ɖevia lolotɔ ɖeka aɖe hã le nu kom le wo dome.

ŋutsu aɖe yiwo gbã avɔ yi eye yibɔ tó eme bɔbɔ nɔnyi wó dometɔɖewo le ʋu ƒom ke wó dometɔ ɖeka le tsitrenu le woƒe megbe

Ŋutsu aɖewo le dɔ wɔm le mɔ dɔwɔƒe aɖe. Wo dometɔ geɖe wo do awu amadede blɔ hedo dɔwɔ kuku ʋiwo. Bubuawo hã do ameded aɖewo abe aŋtsiɖiɖi. Gakpowo yɔ teƒea fuu. Ɖeka bɔbɔnɔ anyi ke ɖeka le ka aɖe hm le ɖeka ƒe ŋkume.

Yevu nyɔnu eve aɖewo kple ɖevi ŋutsuvi etɔ aɖewo tɔ ɖe mɔmemi dzreƒe aɖe ƒe ŋgɔgbe, yevu ŋutsu ɖeka le dzokeke dzi va yi na, bubu hã le dzokeke dzi le ami dzem le ami dzraƒea, ŋu eve aɖewo hã le teƒe me

Etsi le dzadzam. Amewo lé ambrela yibɔwo ɖe asi. Nyɔnu aɖe zɔ va yina eye ŋutsu aɖe si do yibɔ hã le eyo me. Eŋu aɖe hã le tsia me.

Amewo le dɔ wɔm le agbleme. Enye mɔligble me. Wo dometɔ geɖee wonye nyɔnuwo. Ɖewo bɔbɔ le dɔ wɔm eye ɖewo hã le tsirenu. Ke wo dometɔ geɖewo kɔ ambrelaviwo da ɖe ta.

Akpleƒoƒo ɖeka le agba vii me, fetridetsi le edzi, gala le eme, salmɔ le eme, woele le eme, atadi yin ye kpakpotsitɔ le eme, wokɔ amidze ɖe fetridetsia dzi.

Afɔku aɖe dzɔ yi na be eŋuawo kaka ŋayaŋaya. Amewo tɔ ɖe teƒea le nu kpɔm. Dedienɔnɔdɔwɔlawo hã le teƒea. Ama ɖe hã zɔ yina ɖe ŋgɔgbe.

Ame geɖee wole tɔdziŋu me le mɔ zɔm ko woɖo goa nu vɔ eye ame aɖewo tɔ ɖe goa dzi hele agbagba dzem be yewoahe woƒe tɔdziŋua ava go dzie.

Nyɔnu aɖewo kple ŋutsu ɖeka aɖe wole aƒe me. Wo dometɔ aɖewo le tsitre nu. Ŋutsua bɔbɔ ɖe coalpot aɖe gbɔ yi ke gaze le edzi si ke wole asi dem bokiti aɖe me. Nyɔnua ɖeka hã zɔ̃ yina ɖe ŋgɔgbe. Woƒe xɔwo nye anyixɔ yi ke woka be wogbã.

Dunyagblɔhamenɔlawo ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe wolé flaga eve aɖewo ɖe asi eye ame aɖe yike ŋutsu ɖeka le wo eŋgɔ le asi nam wo dometɔ ɖeka, mamlɛawo hã do woƒe asiwo ɖe dzi.

Ɖevi yi wo ke nye ame yibɔ, ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo kple yevuvi ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo ƒoƒu le fefefem. Wo dometɔ etɔ aɖewo le wonɔewo ƒe asi ɖe asi. Ke yevu nyɔnu eve wo hã le woƒe asi ɖe asi.

Ameha gbogbo aɖewo ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe. Ŋutsu sesẽ kako etɔ̃ aɖewo hã le ŋgɔgbe. Wo dometɔ ɖeka tɔ ɖe ŋu kɔkɔ aɖe ŋu kɔ asi ɖo eŋua dzi. Mamlɛawo nɔ te le nu kpɔm.

Ame eve aɖewo le aƒu to. Nu ʋi ke me woléa tsi le enye pool hã le aƒua to. Ɖeka le poola me le tsi ƒum ke ameɖeka bɔbɔ nɔ agbadɔ aɖe te. Netsiwo hã le aƒua to.

Mɔzɔla aɖewo le kposɔwo dzi, wole fli gɔdɔɔ aɖe me, ame eve aɖewo hã tɔ ɖe woƒe axa dzi le wo kpɔm, wo dometɔ geɖewo kpla woƒe bagiwo ɖe dzime. afi ma le wo.

Ame aɖewo bɔbɔ nɔ zikpuiwo dzi le sinima hele nukpɔm le nukpɔmɔ dzi. Wo katã wotrɔ ŋku ɖo ɖe ɖe nupkɔmɔa gbɔ hele edzi kpɔm tututu.

Zikpui nyakpɔwo le exɔ yike me wonɔa anyi ɖa, ekplɔ yike nɔ xɔme ƒe tititna hã li. Wosi aŋɔ ʋɛ̃ na exɔme ƒe gliawo.

Ŋu aɖewo tɔ ɖe mɔmemidzraƒe le mɔmemi dzem, ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe woŋu woƒe ŋu megbe eye wole nu kpɔm, yevuŋutsu aɖe hã tɔ eye wole nu kpɔm. Ŋua ɖeka ƒe amadede le dzɛ̃.

Ɖevi gbogbo aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe, ŋutsuviwo nɔ wo dome eye nyɔnuviwo hã le wo dome wo doemtɔ geɖewo de ta to abe gbe dom ɖa wole ene eɖewo kpla asi akɔ eye nyɔnuvi ɖeka kpla asi akɔ hele nu kpɔm.

Amea aɖe yiwo le awu ɖeka yiwo ƒe amadede nye blɔ kple pinki me. Woƒo xla kplɔ gbadza aɖe le gbeme, wolé wo nɔewo ƒe alɔnu ɖe asi hedoe ɖe dzi.

Amewo ƒo ƒu ɖe kplɔ vovovowo ŋu le xɔ aɖe me, ame ɖeka bɔbɔnɔ zikpui dzi hedo eƒe abɔ evewo ɖe dzi. Ame etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe eƒe ŋkume, wo dometɔ ɖeka nye nyɔnu eye eve nye ŋutsu.

Dunyahela aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe. Wo dometɔ geɖewo le tsitre ŋu. Ekplɔ aɖewo hã le teƒea. Agbalẽ wo kaka ɖe ekplɔawò dzi. Ŋutsua ɖeka tɔ ɖe ekplɔ nu

Ŋutsu eve aɖewo tɔ mɔdodowɔŋu aɖe ŋu, wotɔ ɖe ŋua ƒe megbe, woɖɔ dɔwɔkukuwo eye wodo dɔwɔawu lɔbɔɔ aŋutiɖiɖiwo, ɖeka kɔƒomɔ ɖo to eye nɔvia trɔ le ekpɔm.

Ame yiwo do awu yibɔ le xɔ ɖeka me. Wo ame eve do awu ʋi abe awutewui ene. Ɖeka do blu abe awutewui ene. Wo dometɔ eve nye nyɔnuwo ke wo dometɔ eve kɔ asi ɖekaɖeka dzi kɔ le wonuiwo fiam.

Afɔku aɖe dzɔ yi na be exɔ aɖe kaka mu ƒu anyi ŋayaŋaya. Exɔtiawo kaka ɖe anyigba. Eka aɖewo hã le anyigba. Alilikpo hã le dzedzem le ya me eye ati aɖe hã le dzedzem.

Akpa vovovowo le agba me le asime ke ame geɖewo ŋutɔ hã le asia me le akpawo kpɔm. Ŋutsu ɖeka tɔ ɖe akpadzrala ɖeka ƒe ŋkume. Eɖɔ kuku eye wole ekpɔm.

Ameha aɖewo ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe. Agbalẽ vovovowo aɖewo le kplɔ̃a dzi. Wo dometɔ aɖewo hã le agbalẽ ɖewo ɖe asi kɔ le fiafiam eye ame ɖeka kɔ le ame ɖeka ƒe asime dem.

Zikpui bɔbɔewo le anyinɔxɔ me, kabɔɖi kple wedzropu hã li. Ekplɔ yi ke nɔa titina le anyinɔxɔa me hã le xɔa me. Wosi aŋɔ ʋi kple yibɔ na kabɔɖi kple wedzropuawo.

Ɖevia ɖewo bɔbɔnɔ zikpui dzi le teƒe gbadza aɖe. Nyɔnu aɖe yi do awu dzi ɖe dzime tɔ ɖe woƒe ŋku me le kpe aɖe ŋu le nu fiam wo. Deviawo dometɔ ɖeka le tsitre nu ke ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe woƒe axa dzi le tsitre nu.

Ɖekunu ʋeɖuɖu le edzi yim. Amewo le fli me ʋe ɖum. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo sia. Wokɔ woƒe afɔ ɖeka ɖekawo ɖe dzi hebla abɔ ɖe megbe.

Wotɔ afɔkpa ɖe enu dzi le fiase me. Atikpakpɛ nuwo aɖe hã le teƒea. Nyɔnua aɖe bɔbɔ ɖe enuawo ƒe ŋkume hele agbavi nogo aɖe ɖe asi, wɔ eƒe nu abe ɖee wò be ye lɔ ekui ene.

Ame eve aɖewo le dɔ wɔm le kaɖiti kple kaɖi kawo ŋu, ke wotɔ ɖe ɖuɖɔlɔgo aɖe ŋkume, wodo dɔwɔwuwo eye woɖɔ dɔwɔkuku ʋɛ̃wo hã.

Dɔnɔdzikopɔla aɖe le dɔ wɔm agbadɔ aɖe te. Ebɔbɔ nɔ kplɔ ŋu eye ame aɖewo va teƒea va bɔbɔ nɔ zikpui dzi le egbɔ, ɖeviwo hã le wo me. Nyɔnu aɖe hã bɔbɔ nɔ anyi, ɖevi aɖe le eƒe akɔ me.

Ɖeviwole ebexɔ sukuxɔ aɖe me le nu srɔ̃m. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe ekpea ƒe ŋgɔgbe le nu fiam wo eye wodo asi ɖe wo dometɔ ɖeka yi do asi ɖe dzi gbɔ.

Nyɔnua le wo va me. Ele nu ɖum. Wo le bu ɖum. Eɖo nukomo. Nu vovovowo ƒo xlɛ le ava me. Avame nya kpɔ ŋutɔ. Wotsi gatsi vovovowo glia ŋu. amadede whiti le avɔ me.

Ɖetugbuivi eve aɖewo sa avɔ ɖe ali, ɖeka kɔ avɔ kake bubu bla eƒe no ke ɖeka do awu sue aɖe ɖe etɔ dzi eye wotɔ ɖe nusiaka gbɔ hedze ŋgɔ wo nɔewo.

Ɖevi aɖewo ƒo ƒu ɖe viviti aɖe me. Wosi kaɖigbɛ da ɖe anyi. Woke agbalẽwo hele wo eme kpɔm. Ɖevia ɖeka wu mo dzi le adzɔge kpɔm.

Woɖo agbalẽwo ɖe ati aɖe dzi le xɔme. Fotowo hã le glasi me le atia dzi. Zikpui bɔbɔe lɔbɔ aɖe hã le xɔa me. Suɖui suetɔ aɖe le zikpuia dzi.

Amexa aɖewo le atsiƒu me le tsi ƒum. Exɔ aɖewo hã le dzedzem le aƒua to. Ati aɖewo hã le dzedzem. Ke ame ɖekaɖeka aɖewo hã le zɔzɔm le aƒua to.

Akro geɖewo ŋutɔ le aƒuta. Atiwo le wo me ame aɖewo tɔ ɖe akrɔa wogbɔ, ɖewo hã le akrɔa me. Flaga aɖe hã le dzedzem le ya me. Tɔ sisia hã le dzedzem.

Yevu ŋutsuwo ƒo ƒu xɔa aɖe me, wobɔbɔ nɔ zikpuiwo dzi wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Ke nyɔnu tɔ ɖe ŋgɔ do awu dzɛ̃ lé nuƒomɔ ɖe asi le nu ƒom.

Ɖevi etɔ̃ aɖewo bɔbɔnɔ kplɔ ŋu le mɔɖaŋu ŋutinu srɔ̃m, wo dometɔ eve nyɔnuvowo ɖeka nye ŋutsuvi, nyɔnuvi eveawo ɖɔ gaŋkui, ke nyɔnu aɖe tɔ ɖe ŋutsuvia gbɔ lé nane ɖe asi le nua fia mee.

Nyɔnu eve aɖewo ɖo aŋutiwo ɖe agba me ɖro ta. Eyi ke le ŋgɔgbe kpa vi ɖe dzime. Ɖevi sue aɖe hã dro aŋuti ɖe ta le woyome. Nyɔnu ɖeka tɔ ɖe wo ŋgɔgbe le nu ƒom na wo.

Ame etɔ aɖewo do dekɔnu wu wo. Wofɔ nu wo kpla hɛ. Wo ɖɔ koklo fũ kukuwo ɖe ta. He le koklo fũ papaawo ɖe asi. Wole azɔli dzi va yina. Ati aɖewo hã le dzedzem le wogbɔ.

Ekplɔ lɔbɔɔ si ŋu wonɔna ɖua nu le xɔ me eye zikpuiwo hã ƒoxlae abe xexlẽme atɔ̃ ene, wosi aŋɔ ʋi na exɔa me ƒe gliawo.

Ame aɖe yiwo le atsyɔɖoɖo tɔxɛ aɖe me ƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka, wodo awu amdede vovovowo, eɖewo le blu, eɖewo le braw, alebe wo dometɔ aɖewo le ŋgɔgbe le ʋe ɖum.

Ɖetugbivi aɖe yi du dzi le dzekɔnu hoŋliŋli aɖe me. Do bubudeamenu kuku do abɔ ɖeka ɖe dzi le alɔgbɔnu kom eye ɖetugbi aɖe hã tɔ ɖe eƒe axa dzi. Nyɔnububu aɖe hã le nane kɔm de ɖetugbi ma si eye ŋutsuvi aɖe tɔ ɖe adzɔge le mikrofoni ɖe nu.

Sini ɖeɖe aɖe le edzi yim kea me aɖewo tɔ ɖe ekpe aɖe dzi, ɖewo do woƒe abɔwo ɖe dzi ɖeka le titina do eƒe abɔwo eveawo ɖe dzi ke nume baa.

Ame geɖe aɖewo le ablɔ lɔm wodo nu vovovowo ŋutsuwo le wome eye nyɔnuwo hale wome wolé NDC flagawo ɖe asi hedo flagawo ɖe yame

Ame aɖewo le aŋenugo aɖewo ɖe asi le tsi kum le popito. Ame bubuwo hã le aŋenugo vovovowo ɖe asi le fli me zɔ̃ yina popia gbɔ tsi ku ƒe.

Bigla aɖewo le dɔ wɔm. Wodo awu blɔ ɖeka le gli ɖom. Ɖeka tɔ ɖe exɔ dzi lé exɔ tsi aɖe ɖe asi woɖɔ kukuwo hã.

Ameyibɔ detubivi aɖe le atsyɔ̃ɖoɖo me. Eta kente vɔ ɖe ali. Heta ɖe hã ɖe eno. Ekɔ asi kɔ ɖo eƒe akɔta edo dzonuwo ɖe alɔnu kple kɔme eye wòkɔ kente vɔ ɖe hã bla taa. Ameyibɔ nyɔnu aɖe tɔ ɖe eƒe megbe kɔ asi ɖo ŋgo. Ke Yevu nyɔnuwo kple ŋutsu ɖeka hã le eƒe megbe.

Wɔmitɔ aɖewo bɔbɔ nɔ mɔdodowo titina kɔ agbawo da ɖe woɖokui gbɔ. Ɖeviwo hã le wo me. Dzokekedola aɖe hã le dzokeke dzi va yi na eye ŋuwo hã va le yiyim.

Ame geɖewo le awu yibɔ me le ati aɖe te le kuteƒe, aɖaka le wo titina. Wo domnetɔ geɖewo lé ambellawo ɖe asi. Mawununɔla ŋu bibla le eme kpɔm.

Ame aɖewo bɔbɔbnɔ kplɔ nu le xɔ gã aɖe me. Atatamɔɖaŋuwo le kplɔ dzi. Wole asi tem ɖe atatamɔɖaŋua dzi. Ŋutsu ɖeka tɔ ɖe woƒ ŋgɔgbe le nu ƒom.

Yevuvi aɖewo kple ameyibɔvi aɖewo ƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka. Yevu nyɔnu eve aɖewo hã bɔbɔ nɔ woƒe megbe. Ameyibɔ nyɔnu aɖe yi trɔ ɖa ɖe ta kɔ mɔli ɖe nuɖugbawo me da ɖe agba gbadzɛ dzi gatiwo hã le eme hetsɔ ɖo ɖeviawo ƒe ŋkume.

Laabu dɔwɔlawo le laabu dɔwɔƒɛ wodó awu ɣiwo ɖeka bɔbɔ nɔanyi le moaŋu le nane kpɔm eye mamlɛawo hã ƒoxlãe le ekpɔm

Ɖekakpuivia ɖewo le fli me le ʋe ɖum. Wokpe woƒe asiwo le asikpe ƒom eye wokɔ woƒe afɔ ɖekaɖekawo ɖe dzi. Ŋuƒolawo hã bɔbɔnɔ wo xa le ŋua ƒom na wo.

Dɔnɔdzikpɔlawo bɔbɔnɔ kplɔ lɔbɔ aɖewo ŋu le ati xɔ le ati xɔ ƒe aɖe me. Wo dometɔ aɖewo hã le tsitre ŋu. Wo kata wo ɖɔ mo tsɔnu.

Ŋutsu ɖeka kle nyɔnu ɖeka kpakple ɖevi etɔ̃ aɖewo le flawesi bɔ me. Wole flawesi aɖewo ɖe asi. Wo dometɔ etɔ̃ woɖo nukomo ke ɖeviawo dometɔ eve woɖo mo ta.

Ŋu eve aɖe kpɔ afɔku. Ɖeka le ʋi ɖeka le dzi. dzitɔ ƒe ŋkume kaka, ʋitɔ ƒe axadzi kple ŋkume kaka. Ŋu bubuwo hã le mɔ dzi va yina. Dzokekedolawo hã le mɔ dzi eye ame aɖewo hã le eme tsom.

Woɖo gli aɖewo eye gakpo vovovo aɖewo le glia te le anyigba. Tɔsisi aɖe hã le dzedzem eye bridzi aɖe to dzi. Ŋuwo le bridzia dzi tom.

Mɔɖaŋudɔwɔla aɖewo ƒoƒu, wo bɔbɔ nɔ kplɔ aɖewo ŋu. atata mɔɖaŋu vovovo wo nɔ kplɔa dzi. Nu bubu aɖewo hã le ekplɔa dzi. Wo katã wo ɖɔ nane ɖe ŋku hetsɔ le nukpɔm.

Amewo le ʋɔnudrɔxɔme wodometɔ geɖewo dó awu yibɔwo hedó awu hi ɖe ete bɔbɔnɔ kplɔ ŋu geɖewo bɔbɔnɔ anyi ke ɖeka eve ya le tsitrenu usatɔwo ƒe flaga hã le xɔame wotsi ɖe yame

Ameha aɖewo le teƒe gbadza aɖe. Woƒo wonuiwo nu ƒu vivivi eye wotɔ hele dze ɖom. Ɖeka aɖe hã tɔ ɖe adzɔge trɔ kɔ le nu kpɔm. Atiwo le teƒea.

Ŋutsu ene aɖewo bla ame aɖe yi kpɔ afɔku ɖe avɔme kɔva yina. Wole zɔzɔm le mɔdodo dzi. Eŋuwo hã le mɔdodoa dzi. Ke woɖo ŋu megbe ɖeɖe aɖe gbɔ yi ke eŋuakula trɔ le wokpɔm. Ame ɖekaɖeka aɖewo hã tɔ ɖe mɔdodoa dzi.

Fiahawo le zɔzɔm le kuteƒe. Wole woƒe ambrelawo te. Wogbã avɔ yibɔwo ke ɖeka gbã avɔ dzɛ̃. Ame aɖe hã kɔ ŋu ɖe ta le wo megbe.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ zikpui bɔbɔ aɖe ƒe kɔto le xɔme. Srɔ̃nyɔnua bɔbɔ nɔ anyigba. Ŋutsua kɔ asi da ɖe nyɔnua ƒe kɔme eye wovi ŋutsuvi sue nɔ wo titina. Ŋutsua kple nyɔnua wole nu kom.

Zikpi bɔbɔ ʋi le xɔme. Suɖoe bɔbɔe eve le eme. Avɔ yi ƒe amadede nye grini le zikpia me. Ekplɔ̃ sue kɔkɔ vi aɖe hã le xɔa me eye gakpokplɔ̃ bubu aɖe hã le eƒe axa dzi. Enuwo hã le gli ŋu.

Nyɔnu aɖe yiwo do awu amadede vovovowo le sɔleme le ʋe ɖum, wo dometɔ ene le ŋgɔgbe wokɔ nu viwo bla ta eye wo bɔbɔ le ʋe ɖum

Ame aɖewo le aƒu to. Wo dometɔ aɖewo bɔbɔ nɔ tsia me. Aŋunu aɖewo le dzedzem le teƒea. Aklu aɖewo hã le aƒua ta. Atiwo aɖe hã le dzedzem.

Ame gbogbo aɖewo le keteke me. Ketekea le zɔzɔm le keteke gakpo dzi. Ameawo dometɔ aɖewo le ketekea ƒe megbe. Eɖewo lia ketetkea tame eɖewo ku ɖe ketekea Axawo nu. Eɖewo le ketekea ŋutɔ me. Amewo hã tɔ ɖe axa dzi le wo kpɔm.

Nyɔnu aɖe yiwo nye ƒome ɖeka ƒo ƒu hetɔ ɖe teƒe ɖe le nu kpɔm. Wo dometɔ ɖeka dro agba ɖe ɖe ta, Ɖewo hã ɖɔ kuku eye ɖewo kpa vi ɖe dzime. Ɖeka yi do awu ʋi ɖe dzime trɔ ahadzi lenu kpɔm.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ keke me le xɔme helé nu lɔbɔ aɖe ɖe asi. Ame ene bubu aɖewo hã ƒo xlae eye wo dometɔ eve yi ɖeka nye nyɔnu, ɖeka nye ŋutsu hã lé nu lɔbɔ aɖe asi ke wo dometɔ eve yea tɔ ɖe adzɔge le wokpɔm.

Sikakula gbogbo aɖewo le sikakuƒe le sika kum. Wo dometɔ aɖewo le tsitre nu le dɔ wɔm eɖewo hã bɔbɔ ɖe anyi. Ŋutsu aɖe yi do awu ʋi tɔ ɖe ekɔ ɖeka dzi hetrɔ kɔ le nu kpɔm.

Dekɔnu wɔna aɖe le edi yim. Nyɔnu eve aɖewo tw avɔ ɖe akɔta. Ŋutsu etɔ̃ aɖewo hã sa avɔ ɖe ali do awu ɖe dzi me. Wofɔ nakee aɖe kpe le to me eye ŋutsua ɖeka bɔbɔ le nane ɖe asi.

Ɖevi ŋutsuvi aɖe kɔ kɔpu la asi dem na mɔ aɖe ʋi ke wowɔ yi ke ɖi ame ke mɔ hã kɔ asi kɔ lé kɔpua le exɔm.

Ŋutsu aɖe yi nye Yevo le ŋgɔ le du ƒum. Dedienɔnɔdɔwɔla ɖeka le eƒe megbe kplɔe ɖo kɔ eƒe afɔ ɖeka ɖe dzi. Ŋutsu aɖe hã le dedienɔnɔdɔwɔla ƒe megbe le du ƒum eye ame bubu aɖewo hã tɔ le wo kpɔm.

Ɖevi aɖewo le zɔzɔm le fufu mɔdodo aɖe dzi, wo dometɔ ɖeka bɔbɔna gasɔ sue aɖe dzi eye eve tsi atitrɛ ɖe gasɔa dzi le eƒe megbes bubu aɖewo le zɔzɔm le mɔdodoa va yina.

Ɖevi sue aɖe yiwo ke, nyɔnuviawo ta avɔ ɖe akɔta, bla ɖuku, ŋutsuviawo sa avɔ ɖe kɔme wɔ fli nogoo lé wo nɔewo ƒe alɔnu ɖe asi le ʋe ɖum.

Kaɖidɔwɔ ade aɖewo le dɔ me, wo katã wonye ŋutsuwo. Wo domete eve trɔ ɖe edɔ ŋu le dɔ wɔm, eve hã trɔ ɖe wo nɔewo ŋu le dze ɖom, ɖeka kɔ kaƒomɔ ɖo to eye ɖeka zɔ gbɔna egbɔ. Woƒe dɔwɔ antsrɔewo hã le teƒea.

Mɔzɔla aɖewo hã tɔ ɖe teƒe aɖe. Wolé woƒe baagiwo ɖe taa.. Nyɔnuwo le wome, ŋutsuwo hã le wome. Dedienɔnɔdɔwɔla aɖe tɔ ɖe woƒe ŋgɔgbe le gbe biam wo. Eɖo asi ali.

Exɔ gbogbo aɖe le te aɖe. Mɔ vovovowo to exɔa wo dome. Eŋuwo le mɔ dodoa dzi. Enɛtiwo hã le dzedzem le teƒe yi le exɔawo le.

Ame aɖewo le woƒe kɔƒe me. woƒe xɔwo nye xɔ nogonogowo. Nyɔnu ɖeka bɔbɔ nɔ enu dzi le anyigba le ŋgɔgbe. Ke mamlɛawo kple ɖeviawo le mgbe le nu kpɔm lé eze aɖewo ɖe ta.

Zikpi bɔbɔe lɔbɔɔ aɖe le anyinɔxeme. Ekplɔ̃ yi ke nɔa titina le xɔme hã li. Flawɛsi aɖewo le flawa pɔtume le xɔme. Glasi aɖe le kplɔ̃ dzi. Agbalẽ hã le kplɔ̃ dzi

Ame aɖe tɔ ɖe yameŋudzeƒe, yameŋu ʋe aɖe le yameŋudzeƒea, ke nyɔnua kpla eƒe akpete ɖe megbe eye wòkɔ nanewo kɔ le asi dem na ame siwo léa ŋku ɖe amewo ƒe akpetewo ŋu, ame bubu aɖewo hã tɔ ɖe megbe ɖaa.

Ame geɖe aɖewo bɔbɔ nɔ zikpiwo me le sinima le nu kpɔm le nukpɔmɔa dzi. Ke le nukpɔmɔa dzia ŋutsu ɖeka aɖe kple nyɔnu ɖeka aɖe wotɔ le wo nɔewo ƒe ŋkume kpɔm. Nyɔnua kɔ eƒe asi eve kɔ lé ŋutsua ƒe abɔwo eye ɖevi aɖewo hã le megbe ɖaa, ŋutsu ɖeka aɖe hã megbe.

Ɖekakpui aɖe yi wokɔ nu bla eƒe afɔ ɖeka, bɔbɔ nɔ zikpui bɔbɔe aɖe dzi le xɔ me. Ekɔ afɔ yi ŋu wobla nu ɖoa da ɖe ekplɔ aɖe dzi, atizɔti le exa, elé rimot ɖe asi, le aboƒoƒo kpɔm le nukpɔmɔ dzi, ewɔ ɖa ɖe ta kpɔɔ,

Ɖevi aɖewo ƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka. Ŋutsuviwo le wome, nyɔnuviwo le wome. Ameyibɔviwo le wome eye Yevuviwo hã le wome. Wo katã woɖo nukomo.

Wodzra xɔme ɖo. Zikpui lɔbɔ aɖe le xɔ me. Suɖuiviwo le eme. Kplɔ̃ yi ke wodana ɖe titina le xɔme hã li. Kɔpu aɖe le kplɔ̃a dzi. Foto aɖe hã le gli ŋu kɔ kpe ɖe nu bubuwo hã ŋu.

Am aɖewole yameŋu me le mɔ zɔm. wo dometɔ ɖeka do awu ɖe dzi ɖɔ kuku do atalegbe yibɔ. Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ eƒe axa dzi ɖɔ gaŋkui. Ŋutsu bubua ɖe hã le eƒea xa ɖɔ gaɛkui. Am mamleawo le megbe eɖewole tsitre nu.

Ameha aɖewo bɔbɔ nɔ dzidzɔdoɖeameŋu ƒe gbadzaa aɖe. eɖewo mlɔ anyi, eɖewo bɔbɔ nɔ anyigba. Wole nu kpɔm le nukpɔmɔ dzi. Ke le nukpɔmɔa dzia, ŋutstsu aɖe le dzedzem teƒea hã, atiwo le dzedzem.

Ame geɖe aɖewo le sɔ vovovowo dzi. Esɔawo le zɔzɔm kpli wo. Ɖeviwo hã le wo me. Alilikpo hã le dzedzem le teƒea. Etoa ɖewo hã le dzedzem le teƒea.

Ame aɖewo ƒo ƒu ɖe ekplɔ vovovowo ŋu le xɔ gã aɖe me, wo dometɔ eve aeɖ yiwo nye ŋutsuwo nɔ anyi ɖe wo nɔewo gbɔ tututu eye ame geɖe yiwo le xɔa mee le mɔɖaŋu dzi kpɔm.

Atikpakpɛɛ aɖe yiwo dze klo ɖe afɔ ɖeka dzi le dze kumea, bɔbɔ nɔ atikpakpɛɛ aɖewo dzi le xɔ kɔkɔ aɖe ƒe ŋku me. Kpememe aɖe hã le xɔ kɔkɔa ƒe ŋkume do abɔ ɖeka dzi.

Nyɔnu aɖe le aƒu to. Eta avɔ ɖe ali do awu ɖe dzime bla ta. Elé akpa lɔbɔ aɖe ɖe asi ɖeka eye wole bubu aɖewo hã ɖe asi kemea. Eɖo nukomo, eƒe aɖu le dzedzem ke akrɔ aɖe hã le dzedzem le tɔa dzi.

Ɖevi aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe gbadza aɖe. Wo katã wolé ekpe yi dzi woŋlɔa nu ɖoa ɖe asi. Nufɛ̃ala aɖe tɔ ɖe woƒe ŋgɔ le nane fiam wo le kpe yibɔ aɖe dzi.

Ddienɔnɔdɔwɔla aɖewo le fli me le zɔzɔm le xɔ aɖe me. Ŋutsu aɖe le exa ɖe asi le nu kplɔm. Ŋutsu bubu hã le xɔ vi aɖe me tɔɖe teƒea nɔ nu kpɔm.

Zikpui bɔbɔbwo le xɔ me. Suɖu bɔbɔwo le edzi. Ekplɔ yiwo ke nɔa exɔme le titiana hã li. Kɔpu aɖe le kplɔ dzi. Agbale aɖe hã le kplɔa dzi. Wosi aŋɔ ʋi na exɔa me ƒe glia wo.

Ƒome ɖeka aɖe le kplɔ̃ ŋu. Nuɖuɖuwo le agba me le kplɔ̃ dzi. Woku ahawo hã glasiwo me le kplɔ̃a dzi. Wo dometɔ ene bɔbɔ nɔ kplɔ̃a ŋu ke ɖeka le tsitre nu le nane ɖe asi le nu ŋlɔm.

Amewo le dzrolo dom. Wo dometɔ geɖewo le awu yibɔwo me. Woɖɔ kuku dzĩwo eye ɖewo hã kɔ nu dzĩwo bla tae. Ɖeka ɖɔ kuku yibɔ. Wolé nuŋlɔɖi vovovowo ɖe atiwo dzi eye wole abɔlɔ lɔm.

Ameha aɖewo ƒo ƒu ɖe dziƒo xɔ kɔkɔ aɖe te. Wo dometɔ geɖe meɖɔ kuku o ke ɖeka eve aɖewo ɖɔ kuku. Wo katã wonye yevuwo. Aɖaka xo aɖe le wo titina.

Nyɔnuvi aɖe yi nye bafa bɔbɔ nɔ kekeme le ekum. Ele nu kom. Ke ɖevi ɖeka aɖe hã ƒu du le eyome. Ɖeka aɖe hã tɔ ɖe adzɔge ɖaa kɔ asi bu ŋkume.

Dedienɔnɔdɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm le teƒe aɖe, wo dometɔ ɖeka ɖɔ kuku, tɔ dzokeke aɖe ŋu le mɔdodoa dzi, ke ɖeka tɔ ɖe egbɔ eye ɖeka hã bɔbɔ nɔ egli aɖe ŋu ɖaa.

Amea ɖewo ƒo ƒu yiwo nye nutatawo. Ɖeka bɔbɔ nɔ esɔ dzi. Esɔ le zɔzɔm eye ɖeka lé ambrela ɖe asi. Amea ɖewo hã bɔbɔ nɔ anyi eye ɖewo hã dze klo.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka. Ŋutsuwo le wo dome eye nyɔnuwo hã le wo dome. Ŋutsua ɖewo do awu yibɔ. Nyɔnua ɖewo do awu dzɛ̃ ɖe dzime ta avɔ. Ɖewo bla ta kple nu dzɛ̃ eye ɖeka hã bla ta kple nu ʋi. Kpovitɔ aɖe hã le woƒe megbe zɔm va yina ɖɔ nutsɔnu.

Ameha aɖewo yina ɖe ameɖiƒe, wotsɔ amekukuɖaka ɖe asi hele mɔ dzi yina eye wo dometɔ geɖewo le megbe kplɔ wo ɖo, wodo awu vovovowo. Wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa.

Ɖevi eve aɖewo tɔ ɖe agbadɔ aɖe gbɔ. Wo dometɔ ɖeka bɔbɔ nɔ anyi eye ɖeka le tsitre nu. Wo katã wole tu ɖe asi.

Dedienŋnŋdɔwɔla aɖewo kɔ amekukuɖaka ɖe asi va yi na. wogba Ghanaflaga na aɖaka. Seƒoƒotsixe le aɖaka dzi eye dedienɔnɔdɔwɔla ɖeka tɔ ɖe ŋgɔgbe trɔ le nɔviawo kpɔm ɖɔ motsɔnu.

Ame aɖewo le dekɔnuwo me le zɔzɔm va yina, wole atsyɔɖoɖo tɔxɛ me, wobla taa, woƒe awuawo ƒe amadedewo le hamehame.

Ameha aɖewo le ameɖibɔ me. Wo dometɔ geɖe wo nye ŋutsuwo. Wo dometɔ ɖewo ɖɔ motsɔnuwo. Ke wo dometɔ etɔ̃ wokɔ sofi kɔ le eke kum.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi le dzitaa ƒom. Ɖevi etɔ̃ aɖewo hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe egbɔ. Ɖeka nye ŋutsuvi eve nye nyɔnuviwo. Nyɔnuvi ɖeka hã le dzitaa ƒom. Ɖeka le akaye ƒom ke ŋutsuvia le ŋu ƒom.

Kpovitɔwo ƒoxla ŋutsu aɖe, ŋutsua le kpovitɔwo titina, ameha bubu aɖewo hã le teƒea, kpovitɔwo ɖɔ kukuwo.

Wodzra xɔme ɖo. Kplɔ̃ lɔbɔ yi ŋu wonɔna ɖua nu le xɔme, zikpuiwo hã ƒo xlãe. Zikpuiawo ƒe xexleme anɔ abe adɛ. Flawa eve aɖewo hã le kplɔ̃a dzi.

Ameha aɖewo sɔgbɔ ɖe teƒa ɖe. Wole flaga vovovo aɖewo ɖe asi. Dedienɔnɔdɔwɔlawo le wo ŋgɔ le wo dometɔa ɖewo tutum. Wodo awɔ vovovowo le teƒea.

Nyɔnuvi dze ene aɖewo tɔ ɖe anyi. Wo katã wolé agbalẽ ɖe asi. Ɖeka le alɔgbɔnu kom yi eƒe aɖu le dzedzem ke mamlɛawo ɖo mo ta nɔ ekpɔm.

Dunyagblɔla aɖewo le ablɔ lɔm le dzrolo dom. Wolé nuŋlɔɖi vovovo aɖewo ɖe asi. Ŋutsu aɖe le ŋgɔgbe lé ati lɔbɔ aɖe ɖe asi le edom ɖe ŋutsu ɖeka aɖe gbɔ.

Ameha gãa aɖewo le teƒe aɖe. Wole yiyim le gbɔgbɔm. dziƒoxɔwo le teƒea. Atiwo hã le dzem le teƒea. Nutata vovovowo le teƒea.

Ame aɖe yiwo do awu, ɖɔ kuku, wotsɔ nu tsyɔ mo le yɔdo lɔbɔ aɖewo ɖem. Eŋu ʋi eve hã le teƒea, amekukuɖaka aɖewo le teƒea eye amewo hã sɔgbɔ ɖe teƒea.

Ame aɖewo nɔ dɔwɔƒe bɔbɔ nɔ kplɔ̃ ŋu. Atatamɔɖaŋuwo le kplɔ̃a dzi. Kaƒomɔwo hã le kplɔ̃a dzi. Ŋutsu eve aɖewo tɔ ɖe adzɔge ɖaa le nu kpɔm.

Zikpi bɔbɔe hi aɖe le xɔ aɖe me sudoe sue bɔbɔwo le eme zikpuia bubu hã le axa dzi ekplɔ le wo titina seƒoƒowo le ekplɔa dzi.

Ameɖilawo le ame ɖibɔ me. Wo ɖɔ aŋɛ kukuwo. Wobla nuwo ɖe ŋɔti hedo asiwuie wo. Amekukuɖaka aɖe le teƒea yi ke wo dometɔa ɖe ke bɔbɔ ɖe eŋu. Yɔdo bubuwo hã le dzedzem. Eŋu ʋi eve aɖewo hã le abɔ me.

Ɖekakpui ene aɖewo le kpɔtɔtɔ aɖewo me. Enyi yibɔ aɖe hã le teƒea. Ɖekapuiawo dometɔ eve dze ŋku me wo nɔrewo. Ɖeka doa bɔ ɖe megbe eye wokɔ abɔ ɖeka kɔ le eyi ke le ƒe ŋgɔgbe ƒe alɔnu. Eve mamleawo hã dze ŋgɔ wo nɔewo. Ame aɖewo hã le ekpɔ ƒe nu megbe le wokpɔm.

Ameha aɖewo ƒoƒu le sɔgbe aɖe dzi, ŋutsu aɖe le wo titina, tsɔ Ghanaflaga tɔ dzi kple atalegbe ewɔ ɖa ɖe ta eye wòasi ɖeka tu anyi hetɔ ɖe edzi le yame eye wodzidzi abɔ ɖe ŋgɔ.

Amekukuɖakatsɔla yiwo do awu ʋiwo ɖɔ kuku, bɔbɔ hebi woƒe afɔwo ɖe megbe tsɔ amekukuɖaka ɖe woƒe afɔwo nu hele ŋu ƒom le ʋe ɖum.

Nyɔnua ɖe yi do avɔ wu, tsɔ avɔa ke ƒe ɖe bla ta le asime le eƒe asigba gbɔ. Ambrela le èta me. Ke ebɔbɔ nɔ anyi le ya me kpɔm. Èle nanewo tɔgbi dram abe karɔti, kabegi, tomati kple bubuawo. Nyɔnua ɖe hã ƒe asi le dzedzem le eƒe agba ƒe ŋku me eye bubu hã kɔa agba aɖe ɖe asi le edom ɖe teƒe bubu aɖe.

Eŋuwo le eŋuwɔƒe. woda wo katã ɖe nanewo dzi ke ŋutsu aɖe tɔ ɖe axa dzi le ŋuawo kpɔm. Ɖeka hã tɔ ɖe eŋuawo gbɔ tututu.

Nyɔnu eve aɖewo le dzodoƒe. Wotɔ ɖe ekplɔ aɖe ŋu le agbame klɔm. Gaze aɖewo kaka ɖe dzodoƒea. Gaze yibɔ bubu aɖewo hã le dzo dzi.

Ame adre aɖewo bɔbɔ nɔ xɔ aɖe me. Eye nyɔnu ɖeka tɔ woƒe ŋgɔgbe ke eƒe abɔ eveawo le nufiam wo. Ekpe yi ked zi wole nufiam wo hã le xɔame. Eye nukpɔmɔ eveawo hã le gli ŋu.

Ɖekakpui aɖewo kple ɖetugbui aɖewo ta avɔ amadede ɖekawo ɖekawo ɖe ali. Wolé Ghana flagawo ɖe asi kple dzesi bubu aɖewo abe edenkra kple bubuawo ɖe asi, Asrafo aɖewo hã tɔ ɖe woƒe ŋgɔ dze ŋkume wo ke ɖeka trɔ megbe de wo.

Woɖo avɔ vovovowo ɖe nu dzi le fiase me. Nyɔnu aɖe tso eme va yina tsɔ nu ɖe le dzadzram. Ame aɖewo hã le eƒe megbe. Nyɔnu ɖeka tɔ ɖe avɔ ŋu edo avɔwu, kɔ avɔ ke kɔbla ta , nyɔnu bubu aɖe hã trɔ megbe do awu aŋutiɖiɖi.

Ŋutsu aɖe kple srɔ̃a kpakple viawo bɔbɔnɔ kplɔ nu le nu ɖum. Ɖevia ɖeka kɔ abolo kɔ le nume dem na etɔa. Etɔa le nua xɔm ke eɖɔ gaŋkui. Mamleawo tɔ nɔ wo kpɔm.

Dziƒoxɔ kɔkɔ geɖewo le dzedzem. Amewo le eme tsom le mɔdodo ƒe akpa yi ke wole be amewo natso eme la. Wodo awu amadede vovovowo.

Ame atɔ aɖewo le ŋɔnudrɔxɔme. Ɖeka nye nyɔnu ke nyɔnu a kple ŋutsu ɖeka bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔ vovovo aɖewo ŋu. Wo dometɔ etɔ̃ le tsitre nu. Ɖeka do abɔ ɖeka ɖe yame, ɖeka bla bɔwo ɖe megbe eye ɖeka tɔ le eyi ke do abɔ ɖeka ɖe yamea ƒe ŋkume kpɔm. USAtɔwo ƒe flaga hã le xɔame wotsi ɖe yame.

Ame aɖewo do dekɔnu wu wo le atyse ɖoɖo me. Wole fli me eye ɖewo nuɖusime eye ɖewo le mɛ̃a me. Ke ame aɖewo le zɔzɔm to wo titin ava yina.

Tɔgbi aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpi me le ɖakpaƒe eye ɖakpala le ɖa kpam nɛ kple ɖakpamɔ. Ɖakpala ɖo kuku kple gaŋkui eye wodo awu ɣi bla watchi hã, etsɔ nu ɣi kpla ɖe kɔme na tɔgbia.

Ɖekakpui aɖe bɔbɔ nɔ zikpi bɔbɔ ʋi aɖe me. Eda afɔ ɖe afɔdzi ke detugbui aɖe lé xɔmetutu nu ɖe asi le xɔme tutum. Bokiti aɖe hã le eƒe axadzi. Ɖekakpuia le eƒe kaƒomɔdzi miam

Yevu yiwo nye mɔɖaŋudɔlawo te kpe. Wodo mɔɖaŋudɔwɔwuwo yiwo ƒe amadede nye gbemu. Ke ɖeka do eyi ƒe amadede nye aŋutsiɖiɖi. Woɖo nu ko mo. Ke ɖeka fu mo ɖe ya me. Wo dometɔ aɖewo hã ɖɔ kuku ʋiwo ke ɖewo tsɔ nu dzɛ̃wo bla ta.

Yevu ŋutsu aɖewo kple yevu ŋutsuwo ƒoƒu ɖe ekplɔ ɖe aɖe ŋu nogo, nuɖuɖu vovovowo le agba vovovowo me le ekplɔa dzi, wo dometɔ aɖewo kɔ nane agba vi sue aɖe me ɖe asi kɔ nu bubu aɖe kɔ le etɔm.

Wodo avɔwu na kpememe aɖe yiwo nye ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Wo dometɔ geɖe le tsitre nu eye ene nɔ anyigba le woƒe akɔme.

Yevu ŋutsu aɖewo kple nyɔnuwo le dzrolo dom le ablɔ lɔm. Wolé nuŋlɔɖi vovovowo ɖe asi, wo dometɔ aɖewo ɖɔ kuku eye ɖewo hã ɖe asi le woƒe ɖa ŋu nenema.

Evi adre aɖewo bɔbɔnɔ antsrɔe dzi, kotokuwo le anyigba le wogbɔ, gbeɖuɖɔo hã nɔ wogbɔ. Wo dometɔ aɖewo ɖo nukomo ke ɖewo ɖo mo ta hele nu kpɔm.

Wotsi afɔkpa yiwo ƒe amadede wo le vovovo ɖe nu ŋu. amadede ɖeawo nye blɔ, eɖewo nye aŋtsiɖiɖi, eɖewo nye ʋi, eɖewo nye grini, eɖewo hã le dzie eye ambrela ae hã yiɔe amadede nye aŋtsiɖiɖi e dzedzem ɖa aŋe aɖewo hã nu.

Ɖetugbui ɖe le dzodoƒe le eƒe aƒe me. Wotsi gatsiwo ɖe gli ŋu, agbawo le teƒe ma, kɔpuwo hã woli. Eziɔ ɖe kabɔɖia ɖeka ŋu helé nane ɖe asi ɖo nukomo. Edo awu grini ɖe dzi eye wòdo aŋutsi ɖiɖi ɖe anyime.

Yevu etɔ̃ aɖewo le flawesi bɔme. Wo dometɔ eve nye nyɔnuwo eye ɖeka nye ŋutsu. Flawesiwo le nugo gbadze lɔbɔ aɖewo me. Ke wo bɔbɔ, lé flawesiawo dometɔ aɖewo ɖe asi le wo kpɔm.

ŋutsuaɖé bɔbɔnɔ aŋegodzi le nu kpotokpotoedzráƒɛaɖe. Édó awuyibɔ eyɛ atatamɔɖaŋu le ɛƒɛ atadzi. Eʋu ƒe batri aɖehã le bɛntsidzi kpɛɖɛ nukpotokpotoe bubu aɖɛwó ŋu.

Ame geɖe aɖewo le kuteƒe. Eye wo dometɔ aɖewo le agbagba dzem be yewoa ɖiɖi aɖaka ɖe yɔdoa me. Wo bɔbɔ ɖe yɔdoa gbɔ. Eye ame bubuwo hã tɔ ɖe adzɔge. Eɖewo de asi kotoku me le nu kpɔm.

Zikpui lɔbɔ aɖe le xɔ aɖe me eye kplɔ yike nɔa titina le xɔ me hã. Ahuhɔɛ tɔ le xɔa me. Eglia ƒe amadedewo katã le ʋi.

Eŋu bgeɖee yiwo ƒe amadedewo le ʋii le ŋudzeƒe. Wotɔ ɖe ŋudzeƒea eye amewo hã va le yiyim. Dziƒoxɔ kɔkɔ aɖewo hã le dzedzem. Dzokekewo hã le teƒe ya. Eye ŋu ɖeka eve aɖewo hã zɔ va yina.

Amewo bɔbɔ nɔ zikpui dzi le sinimakpɔƒe le sinima kpɔm le nukpɔmɔ dzi ke le nukpɔmɔ ɖeka dzia, ŋutsu aɖe bla ta do awu wɔ ge putuu tɔ ɖe ŋutsu bubu aɖe gbɔ. Le nukpɔme evelia dzia, ŋutse eve wotɔ ɖe anyi ɖeka kɔ asi yi dzi vie.

Akɔdalawo le fli me le akɔ dam. Akɔdanugowo le kplɔ̃ dzi. Nyɔnua ɖeka ɖo akɔdanugoa gbɔ kɔ akɔdagbalẽa le akɔdanugoa me dem.

Ɖevi nyɔnuvi aɖewo le atsɔɖoɖo me. Wota avɔ ɖe akɔta do dzonu ɖe kɔme. Wo dometɔ aɖewo do dzonu ɖe alɔnu hã hedro agba vovo aɖewo ɖe ta le fli me zɔ yina.

Dunyahelamenɔla ɖewo ƒoƒu ɖe xɔ aɖe me. Wole hatsotso vovovo me le kplɔ lɔbɔlɔbɔ aɖewo ŋu. Eɖewo hã bɔbɔnɔ kplɔwo ŋu le tsitsina.

Akɔdalaawo le akɔ dam, akɔdanugowo le fli me, akɔdadɔdzikpɔlawo hã bɔbɔ nɔ anyi le agbalẽwo kpɔm eye akɔdalawo hã le efli me hele akɔ dam.

Wotsɔ atikutsetse aɖewo kple tadiwɔnu aɖewo ɖo asi, atiku tsetsewo aɖewo abe akutu, akɔɖu, atɔtɔ, apel kple bubuawo. Ke tadiwɔnuawoa, ɖewoe nye tadi gã yike ƒe amadede nye gbe mumu, timati kple bubuawo.

Etsi ɖɔ le teƒe aɖe xa ɖe ŋu eve aɖewo kple xɔ aɖewo ŋu, ŋutsu lolo aɖe tɔ ɖe etsi la me kɔ via kpa ɖe dzime trɔ mo ɖe axadzi le nu kpɔm.

Fefewɔwɔ le edzi yim le sinema aɖe eye ame aɖewo tɔ ɖe ekpea ɖe dzi. Wole wo nɔewo ƒe alɔnuwo. Eve do wo nɔewo ƒe abɔ ɖe dzi. Ɖeka kɔ asi da ɖe akɔta. Ɖeka tɔ ɖe adzɔge le wo kpɔm.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe ekplɔ̃ gbadzaa aɖe ŋu. Kɔmpiutawo le kplɔ̃ dzi. Atatamɔɖaŋuwo hã le kplɔ̃ dzi. Wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Geɖewo bɔbɔ nɔ anyi. Ke nyɔnua ɖeka le tsitrenu .

Ɖevi nyɔnuvi aɖe bɔbɔ nɔ zikpui dzi. Edo siketi yibɔ eye wole dzime kpo. Ekɔ nɔvia ɖe akɔ. Wo ƒlɔ ta na nɔvia. ŋuEnɔvia kɔa si ede eƒe nu me. Nɔvia bubu hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe eƒe megbe trɔ megbe de wò.

Moslemtɔ sɔgbɔ aɖewo le woƒe gbedoxɔ gã ɖe ƒe ŋkume. Wodo awu ŋlayawo. Awua geɖewo ƒe amadede le hi. Ŋutsuwo dometɔ geɖe hã ɖɔ kuku.

Ɖetugbuivi aɖewo le sɔgbe dzi le abo ƒom, wo dometɔ ɖeka lé aboa ɖe afɔ nu, ke ɖeka yi ƒe awu dzimetɔ le ʋea, ƒu du gbɔna aboa gbɔ, wo dometɔ geɖewo ƒe awu dzimetɔ le dzɛ̃ɛ̃eye anyimetɔ nye aŋutiɖiɖi.

Ame aɖewo bɔbɔ nɔ xɔ aɖe me le kplɔ̃wo ŋu. Mɔɖaŋu le woƒe ŋgɔgbe. Wo dometɔ ɖeka dzɔ kɔ ɖe eƒe mɔɖaŋua ŋu le edzi kpɔm. Ke nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka aɖe hã wole ɖeka ŋu le edzi kpɔm.

Sewɔgãmeyilawo le sewɔƒe gã me. Woƒo wo ɖokuiwo nu ƒu ɖe kplɔ vovovo ŋu. zikpui ƒuflu aɖewo hã le aƒea me. Ame ɖeka tɔ ɖe ŋgɔgbe.

Zikpui hii nyakpɔ aɖe le xɔ me. Zikpui yibɔ bɔbɔe eve hã le teƒea, suɖoeviwo le eme, tivi le xɔa me le gli ŋu, haƒonu hã le xɔa le me eye kaɖi hã le.

Yevu ŋutsu aɖe kple yevunyɔnu aɖe le kplɔ aɖe ŋu le nuɖuƒe, ke nyɔnu aɖe kɔ aha ɖe agba gbadzɛ dzi va wo gbɔ, kɔ ɖeka da ɖe kplɔa dzi lée ɖe asi le woƒe ŋkume, ŋutsua le eƒe ŋkume kpɔm, ame bubu aɖe hã tɔ ɖe adzɔge ɖaa le nu ƒlem.

Atike dzrala enea aɖewo le atike dzraƒe. Wo dometɔ ɖrka z yina le adzɔ ge ɖa. Ke etɔ mamlɛwo ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka. Ɖeka le anyi nɔ ƒe eye eve le tsitre ŋu. Wotrɔ ɖe wo nɔe ŋu le dze ɖom.

Ɖevi aɖewo tra ɖe ati aɖe tome. Ɖeka lé galɔ̃nu ɖe asi. Wo dometɔ aɖewo hã va tɔ ɖe atia ƒe ax.adzi le nu kpɔm. Ke ɖeka aɖe ɖe eɖokui ɖe aga tɔ ɖe atia ƒe akpa kemɛ.

Ame aɖewo le kɔ dzi. Nyɔnu aɖe le abati me. Efɔ bɔbɔ nɔ anyi ɖe abatia dzi. Dɔnɔdzikpɔla aɖe tɔ ɖe dɔnɔ aɖe ŋu. ke mamlɛwo ha tɔ ɖe wonɔewo ŋu le dze ɖom.

Amea ɖe bɔbɔ nɔ anyixɔ ƒea ɖe me ƒe mɔnu ɖekaa. Aŋenukaŋtsie ɖ hã le aƒea me. Atsiwo le exɔ ƒe megbe eye aƒea me le gbadzaa.

Amewo do asi le asi me, amewo va le yiyim. Ɖevi ŋutsuvi aɖe lé kusi ɖe ta nuwo le kusia me. Ekɔ asi ɖeka lé kusia ɖe ta eye wòkɔ ɖeka le ŋu ƒe taya tem. Nyɔnu aɖe hã kpa vi le eyome le eŋe nu aɖe ɖe asi.

Ɖeviaɖewo le ŋusrɔm le dzɔdzɔme nutsiŋunya srɔ xɔaɖe me ŋutsua ɖe le ŋufiam wó, wó dometɔ ɖeka nye ŋutsuvi eye eve nye nyɔŋuviwo, woɖo mo vevie hele nuawo dometɔaɖewo ɖe asi le nukulem ɖe wó nu

Nyɔnu aɖe ɖo asi le nu dzram le asime. Ele atsikutsetse aɖewo tɔgbi abe maŋgo, peya kple aŋuti dzram. Ebɔbɔ ɖe peya gba ɖeka gbɔ kɔ asi de eme eye wolé peya ɖeka ɖe asi. Wokɔ abladzo, timati kple anagote ɖo asi ɖe eƒe axadzi ɖaa.

Ɖevi nyɔnuvi aɖe bɔbɔ aŋenuzikpui dzi. Nɔvia nyɔnuvi bɔbɔ nɔ eƒe akɔme le anyigba. Ele ɖa blam na nɔvia. Wo katã wodo awu ʋi ɖe dzime eye wodo yibɔ ke ʋi to eme ɖe anyi me.

Ameha ɖe ƒoƒu eye wo le asi. Wo dometɔ aɖewo ɖɔ kuku. Wodo awu ʋi siwo ta ame aɖe ɖe edzi. Ɖeka le ŋgɔgbe ke nu me bãa

Ŋutsu eve aɖewo le atikedzaraƒe, ɖeka tɔ ɖe kplɔ ŋu ke ɖeka tɔ ɖe titina le ŋku lém ɖe atikeawo ŋu le atiawo dzi. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe atikedzrala ƒe ŋkume.

Ame tɔ̃ aɖewo tɔ ɖe xɔ aɖe ta me. Wo dometɔ eve nye ŋutsu. Ɖeka nye nyɔnu. Woke agbale gã aɖea me hele edzi kpɔm. Gakpo aɖewo hã ƒoxla wo le teƒea.

Ŋu geɖewo kpɔ afɔku hekaka ŋayaŋaya le mɔdodo eve aɖewo titina. Ŋuwo le mɔdodoa ƒe akpa eveawo katã va zɔm va le yiyim. Etoa ɖe hã le dzedze.

Ame aɖewo le tsitre nu le xɔ aɖe me. Wo dometɔ geɖee wole awu yibɔ me. Ɖeka do awu ʋi. Wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Yevuwo le wo me eye ame yibɔwo hã le wo me. Kplɔ̃ aɖe hã le wo titina.

Ame aɖewo le xɔa me. Mɔɖaŋu yi nye kɔmpitawo le kplŋɔ dzi. Ŋutsu ɖeka didi asi ɖe kɔmpita ɖeka gbɔ yi ame ƒe asi le dzedzem le kɔmpitaa dzi. Ŋutsu ɖeka bi eƒe kɔ le kɔmpita la dzi kpɔm eye nyɔnu aɖe hã le edzi kpɔm. ame mamlɛwo le adzɔ ge.

Ƒome aɖe le aƒeme. Woƒe xɔ nye bexɔ yile nogo. Eŋɔ le ŋuŋu ɖe anyi. Ŋutsua kple nyɔnua tɔ ɖe xɔ ƒe mɔnu akpa evea wo. Ɖeviawo ɖeka tɔ ɖe ŋutsua ƒe axa dzi ke mamleawo bɔbɔnɔ anyigba. Ɖevia ɖeka kɔ vi ɖe akɔnu

Akro gbogbo aɖewo ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe. Amewo hã tɔ ɖe wo dometɔ aɖewo ŋu. Eneti aɖe le teƒea. Exɔ vovovowo hã le dzedzem.

Agbatsɔŋu aɖe kpɔ afɔku le mɔdodoa dzi eye eƒe ŋku me kaka ŋayaŋaya. Kpovitɔwo tɔ ɖe ŋua ƒe ŋgɔgbe eye ame ɖeka aɖe hã tɔ ɖe axadzi ɖaa le nu kpɔm. Adzudzɔ bla teƒea.

Nyɔnu aɖe yi ɖɔ motsyɔnu le asi klɔm, nyɔnu bubu aɖe kpa vi ɖɔ motysɔnu tɔ ɖe emegbe. Nyɔnu bubu aɖewo hã le eƒe megbe, ɖeka hã ɖɔ motysɔnu bɔbɔ nɔ anyi, gasɔ aɖe hã le dzedzem, ame bubu aɖe hã le dzedzem ɖaa ɖɔ motysɔnu, ŋutsuvi aɖe tɔ ɖe eƒe megbe.

Mɔzɔla ɖewo le zɔzɔm va yina. Nyɔnu ɖeka le ŋgɔgbe do awu dzi. Ele bagi aɖe ɖe asi eye wole avu aɖe hã ɖe abɔta va yina.

Ŋutsu ade aɖe yiwo nye xɔtulawo le dziƒoxɔ dzi le dɔ wɔm. wo katã woɖɔ dɔwɔkuku yi ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖi. Wo dometɔ ɖeka lia gakpo kɔkɔ aɖe le etame ɖaa. Ɖeka hã lie le eyome. Ke mamlɛawo tɔ ɖe gakpoawo dometɔ aɖewo gbɔ le dɔ wɔm. Ɖeka hã tɔ ɖe exɔa ƒe akpa ɖe.

Ƒome aɖe ɖo kplɔ ɖe gbedada aɖe ɖo, nuɖuɖu vovovowo le kplɔa dzi, wo ƒoxla kplɔa eye wole tsitrenu lé nuɖugbawo ɖe asi, ŋu aɖe hã tɔ ɖe ati aɖe te.

Ame aɖewo fɔ akpawo ɖe aŋenugbawo me le aƒu to. Ŋutsu le wo me eye nyɔnuwo hã le wo me. Akro aɖe hã le tsetsem le aƒua to.

Hadzilawo kpeta ɖe teƒe aɖe wodometɔ geɖewo bɔbɔ nɔ anyi le dzita ƒom wodometɔ etɔ yiwo nye nyɔnuwo le titrenu nuƒomɔwo le wo ŋgɔgbe eye wole hadzim

Ame aɖewo le aklo me le atsiaƒu dzi. Wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo, ɖeviwo hã le wo me. Wo dometɔ aɖewo do abɔ ɖeka ɖe dzi eye tɔdziŋua le zɔzɔm.

Asrafo gbogbo aɖewo zɔzɔm le ablɔ dzi. Asrafowo ƒe ŋu hã le wo yome. Gbeɖuɖɔwo kaka ɖe mɔdodoa dzi eye kpovitɔwo ƒe ŋu aɖe hã le asrafoawo megbe.

Zikpui bɔbɔewo le anyi nɔ ƒe. Kplɔ yi ke nɔa xɔ me le titina hã le xɔa me. Ati zikpui bubu aɖewo hã le xɔa me. Gliwo ƒe aŋɔ le ʋie.

Ame ene aɖewo le aƒuto woame etɔ̃ nye nyɔnuwo eye ɖeka nye ŋutsu. Nyɔnua wo dometɔ eve bɔbɔ nɔ sɔ dzi, nyɔnua ɖeka lé esɔa ƒe ble ɖe asi le zɔzɔm ke ŋutsua é esɔa ƒe ka le eƒe nu gbɔ le wo kum le aƒua to.

Nyɔnu etɔ aɖewo kpa vi ɖe me. Wodometɔ eve dro agba ɖe ta lé ambrela ɖe asi ke ɖeka lé kotoku ɖe asi eye ŋutsu aɖe hã dro agba ɖe ta dze ŋgɔ wo tso eme va yi na.

Ɖeviwo ƒe akɔɖinuwo le xɔ aɖe me. Woɖo ɖewo ɖe atsiwo dzi eye woɖo ɖewo ɖe kplɔ̃ dzi. Ŋutsu tsitsi ɖeka kple nyɔnu tsitsi eve le teƒe. Ɖevi aɖewo hã le teƒea le akɔɖim.

Ƒometɔ aɖewo bɔbɔ nɔ nu dzi le anyigba le agba ɖeka ŋu le nu ɖum. Wo dometɔ eve ƒe asi le nuɖugba me, ɖewo lé gatsi ɖe asi kɔ le nua ɖum, ɖewo hã kɔ asi kɔ le ɖum. Nuɖuɖu le nuɖugba sue bubu aɖe hã me le woƒe axa dzi.

Ŋutsu etɔa aɖewo le etsi dem amagbea ɖewo le agble me. Wo do amagbeawo ɖe fli me. Ke ŋutsua ɖeka ɖe aga. Wo dometɔ eve tɔ ɖe wonɔewo gbɔ le tsia ɖe asi wolé dzedzem. Wò do dɔwɔwu aŋuti ɖiɖi wo.

Ƒome ɖeka aɖe bɔbɔ nɔ kplɔ gbadzz aɖe ŋu, nuɖuɖu vovovowo le woƒe akɔme, ɖevi eve hã le wo dome, ahawo hã le glas me le kplɔa dzi.

Detugbivi aɖewo le atsyɔ̃ɖoɖo me, ta avɔ ɖe akɔta kple ali, do dzonuwo ɖe kɔme, abɔ, alɔnu kple afɔ. Bla eta le aɖowa ɖum wokɔ ɖukuwo hã kɔ de avɔwo dzi le woƒe alime, ŋuƒolawo hã le wo yome eye ame aɖewo hã nɔ te le nu kpɔm.

Sewɔƒegãmeyilawo le sewɔƒe gã me, kplɔtanɔlawo le kplɔa ta, ke aƒeamenɔla mamleawo hã bɔbɔ nɔ woƒe zikpuiwo dzi le aƒea me.

Mɔɖaŋudɔwɔla aɖewo le dɔ me, wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa ke wo dometɔ geɖe nye ŋutsuwo. Woƒo ƒu ɖe mɔa ɖeka ŋu, ɖeka bɔbɔ ɖe mɔa ƒe ŋgɔ kɔ asi ɖeka ɖo koli eye wòkɔ ɖeka kɔ lé mɔa.

Ɖevi sugbɔ aɖewo le suku xɔa me. Wodometɔ deka nye yevu vi. Ke yevuvia kpe eƒe asi eveawo. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe agboa nu ɖɔ kuku eye woŋl nuwo ɖe kpe yibɔa aɖe dzi le xɔa me.

Ameha aɖewo do dekɔnuwuwo fɔ nuwo kpla hele gbedeama gbadza aɖe dzi. wo dometɔ eve yi wonye ŋutsuwo le ka didi aɖe hem. Mamlɛawo hã bɔbɔ nɔ anyi. Ɖewo le klo dzi le wo kpɔm. Atiwo le teƒea.